Agakoresho k'akuma bakoresha kwa muganga iyo bariko barakuvura igikomere batora akantu bahanagurisha, ako gakoresho kakaba gafise ibara isanigera gakomeye cane.

Ikibaho kinini cane gifise ibara ryirabura kika cubatswe n'utubaho iruhande dusa n'umugina giteretse aha kw'isima inyuma yaho hakaba hari amarido asana n'ayera.

Igicapo kinini kiriko ibintu bitandukanye hariko idarapo yo muri afurika yo mu majepfo, hamwe n'ibikoko vy'inzovu, hamwe n'intare, hakaba hariko n'ibindi bintu bicafyeko.

Icumba kinini cane c'abanyeshure bararamwo mw'ishure biga babamwo kirimwo ibitanda vyinshi bwose birebire bikaba bifise amashuka atandukanye harimwo ayirabura na yera.

Icumba kinini, c'ububiko bw'ibitabo, kirimwo akabati, karekare gose, gapanzweko, ibitabo vyinshi, vy'ubwoko butandukanye; harimwo ibifise, amabara yera, ayatukura; ico cumba, kikaba gifise, amadirisha hanze.

Icumba kinini cane, c'ububiko bw'ibitabo; kirimwo imeza, nini cane, basomerako, hamwe n'utubati twinshi, tuwitseko ibitabo vyinshi, bifise amabara, atandukanye; harimwo ivyera, ibitukura, ivyirabura, n'ibindi bitandukanye.

Ahantu hanini cane h'abana bakinira ,hariko ibikinisho vyinshi bitandukanye, bikaba bifise amabara atandukanye ,nk'arimwe bisa n'ubwatsi rubisi ,bitukura ,bisa n'umuhondo ,bikaba bikikujwe n'uduti twinshi ku ruhande.

Ikaye ifise ibara ryera yanditsemwo ibintu vyinshi vy'ibiharuro bitandukanye, ikaba ikikujwe n'amakaramu afise amabara atandukanye, harimwo ayatukura, ayasa n'urwatsi rubisi, ay'umuhondo hamwe n'imashini bakoresha mu guharura.

Ibikoresho vyinshi bitandukanye bakoresha mu gupima umuyaga nkuba bikaba biteretse ahantu hari mwo itsinga nyinshi bikaba bifise n'amabara atandukanye harimwo ivyera isa n'ubururu vyirabura hamwe n'ayandi mabara.

Akabati kanini cane gafise ibara ryera kariko ubwoko bw'amakaramu atandukanye afise amabara atandukanye harimwo izirabura, izifise ibara ry'ubururu, izitukura, izisa n'umuhondo n’izindi zitandukanye.

Ibikoresho vyinshi bakoresha mu bwubatsi harimwo ivyo bakoresha mu gukata inyundo n'ibyo bakoresha mu gutera im isumari byo bikoresho bikaba bifasha gose iyo ariko barubaka inzu kugira izokomere.

Icumba kinini cane kibikwamwo ibitabo bitandukanye harimwo ibifise amabara atandukanye harimwo ivyera ivyirabura ibitukura n'ibindi bitandukanyi bikaba bigiwe biteretswe ku tubati bitondetse ku murongo.

Ikaye ifise ibara ryera n'imirongo icwemwo yirabura ikaba iterestweko ibintu bitandukanye harimwo ikaramu yo gucapa hamwe n'akantu bakoresha mu gusya iyo karamu kugira imere neza hamwe n'ikintu bakoresha mu gufuta ivyo banditse.

Icumba kinini cane kibikwamwo ibitabo bitandukanye, bikaba bifise n'amabara atandukanye harimwo ivyirabura, ivy'ubururu imbere yaho hakaba hari intebe zikozwe mu bintu bitandukanye.

Ishure ry'abana bato, ririmwo udutebe duto duto dufise amabara atandukanye, harimwo udusa n'ubururu n'udutukura, hakaba harimwo n'utumeza, iryo shuri rikaba risize ibara ryera, hamwe n'utubati iruhande.

Icumba kinini cane kirimwo ibintu bitandukanye bakoresha mubushakashatsi ,kikaba kirimwo ni mashini ifise ibara ryera ,nikibaho imbere hamwe nakumba karimwo ibintu vy’imiti itandukanye.

Ahantu hanini cane habikwa ibitabo vyinshi gose, ivyo bitabo bikaba bifise ico bisiguye bitandukanye ,kandi bifise n'amabara atandukanye, harimwo ivyirabura ,ivyera ,ibitukura n'ayandi mabara atandukanye bikaba bipanze ahantu hamwe.

Ahantu hanini abanyeshuri bafungurira iyo bavuye kwiga harimwo intebe n'imeza zifise ibara ry'umugina ndende cane bikaba biri mu cumba kinini gifise ibara ryera hanze hatewe ibiti vyinshi.

Igikoresho gikoreshwa mu bintu bitandukanye cane cane mu bwubatsi kikaba gifise amabara atandukanye harimwo iryirabura, iritukura munsi kikaba gifise ikibaho bafatako iyo bariko baragikoresha.

Igitabo, gicafyeko igihimba c'umubiri w'umuntu, citwa imfyigo, bakoresha mu kwiga, berekana ibintu bitandukanye, harimwo imitsi icamwo, canke ibindi bintu, bitandukanye.

Akazu ka sugumwe kubatsemwo ibintu bitandukanye harimwo aho abahungu baja kwiherera, hakaba hateretsemwo ibiti vy'ibikoropesho bakoresha mu kuhasukura aho hantu, hubakishijwe n'amatafari.

Ubwoko bw'ibitabo, Abanyeshure bakoresha, mu kwandika kw'ishure, ifise Amabara atandukanye, harimwo irifis'ibara ry'urwatsi rubisi, itukura isa n'umuhondo iteretse ku meza.

Ishure rinini cane ririmwo intebe yinshi zitandukanye, zifise ibara ryera, hamwe n'ikibaho imbere gifise ibara ry'urwatsi rubisi. Ikaba imanitsemwo iruhande, ibintu bitandukanye vy'ibipapuro.

Ikintu kinini gose, abana bakiniramwo, basimba; gifise ibara ry'ubururu; kiba giteretse ahantu, hari utwatsi twinshi; gikikujwe n'ibiti vyinshi, iruhande, bifise amababi menshi, asa n'urwatsi rubisi.

Umwana mutoya, w'umukobwa, w'umushakashatsi, yambaye itaburiya yera, n'amarori mumaso; ariko arandika ku gipapuro, ivyo ahegeje gukora; iruhande yiwe, hakaba, hari ibikoresho, akoresha mu bushakashatsi.

Igikoni, kinini cane, kirimwo ibintu vyinshi, bitandukanye; harimwo indobo zera, izisa n'ubururu, n'izindi; hamwe n'ibikoresho, bakoresha mu guteka; ikaba isize irangi ryera.

Abagabo batatu bahagararanye umwe yambaye itaburi ya yera n'ishati n'ipantaro uyu ndi yambaye ipantaro n'ishati yundi yambaye mupira n'ipantaro bahagaze imbere y'inzu iyubakishije amatafari ahiye.

Umukobwa w'umukenyezi, akora mu bintu vy'ubushakashatsi, yambaye itaburiya yera, n'amarori mu maso; ariko arashakashaka ku bintu vy'ibiti, ahantu bakorera ubushakashatsi.

Umukobwa akiri muto akora mu bintu vy'ubushakashatsi yambaye sarowet fise baragera n'amarori mu maso ariko arandika mwikaye iruhande y'iwe hariyo ibintu akoresha mu bushakashatsi n'imashini ikurabamw ibintu yakoze.

Ubwoko bwaka mashini gato gato gapima umwanya kagufasha guharura iyo uriko urakora nk’ibintu bitandukanye ,kakaba gafise amabara atandukanye harimwo iryera ,iryirabura indani hakaba hacafyemwo ibiharuro bitandukanye.

Akamashini gatogato gafise amabara atandukanye harimwo iryirabura iryera n'iritukura hamwe n'iryurwatsi rubisi gakoreshwa mu gupima umuyagankuba baraba inguvu zawo.

Abantu benshi batandukanye b'abaganga bariko bakora ubushakashatsi bakoresheje ivyuma bitandukanye bakoresha mu bushakashatsi bakaba bambaye amasaruweti afisi ibara ryera bahagaze mu cumba kirimwo intebe zitandukanye.

Umuhungu yambaye amarori hamwe n'itaburiya yera, ahagaze munzu ikorerwamwo ubushakashatsi, ariko arasuka imiti n'Ibindi ibintu bitandukanye, ariko arashaka shaka.

Igikoresho gikoreshwa mubushakashatsi butandukanye bakoresha cane cane kwa muganga barondera ingwara abantu bagwaye, ico gikoresho kikaba gifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura kikaba giteretse kumeza.

Ishakoshi irimwo ibintu bitandukanye harimwo ibitabo bifise ibara ry'ubururu hamwe n'igera hamwe n'agahuzu gafise amabare atandukanye i ruhande yaho hakabateretseho ikintu banyuramwo amazi yoshakoshi kabiteretse hasi i ruhandeo yintebe.

Inzu nini cane, ibikwamwo ibitabo bitandukanye, bakoresha iyo bakeneye kwiga canke gusoma, ikaba irimwo n'imeza hamwe n'intebe bicarako, ivyo bitabo bikaba bifise amabara atandukanye.

Ahantu hanini cane abana bakinira, hariyo ibintu bitandukanye bisize amabara atandukanye, hari ibifise ibara ry'ubururu, iritukura, ry'umuhondo, bikaba biteretse ahantu hari ubwatsi buto buto, bikikujwe n'inzu nyinshi ku ruhande.

Imyambaro y'ishure bakoresha iyo bagiye gukora ingorora mubiri ifise amabare atandukanyi harimwo ayirabura ayo ubururu na yera iteretse ahantu ikaba harimwo ikawutura n'agapira.

Ishure ritoya ryo mw'i rohero ryubakishijwe amadirisha afise utwuma ku ruhande amwe akaba yaramenetse ayandi agikomeye rikaba itagifise irangi risa neza indani akaba ari mwo indebe y'ikibaho.

Igitabo c'ibiharuro co mu mwaka wa kane muto kiriko abanyeshure bariko bariga ico gitabo kikaba kirimwo ibiharuro abanyeshure bifashisha iyo bariko bariga mw' ishure kikanabafasha gutahura neza.

Akazu ka sugumwe gato gato ko mw'ishure ry'ibururi kubakishijwe amatafari ahiye asa n'umugina kakaba gafise n'umuryango ufise ibara ry'ubururu gasakajwe amabati hejuru kaba gakikijwe n'ibiti vyinshi ruhande.

Ikibaho co mwishure ritoya ryo ku Musaga, gifise ibara ryirabura, kikaba kiri mw'ishure ryubakishijwe amatafari ahiye akaziye, afise ibara ry'umugina n'imirongo iciwemwo yera.

Ishure ritoya rimwe intebe nyinshi zubatswe mu mbaho zikaba zifitse ibara ry'umugina imbere muri iryo shure akaba rikibaho cirabura canditseho n'ingwa zera ikaba yubakishijwe amatafari ahiye asa n'umugina.

Ishure iritore ry'ubururi ryubakishijwe amatafari ahiye asa n'umugina ikaba ikikujwe n'ibiti vyinshi hanze harimwo iby ibitoke n'ibindi bifise amababi manini imanin asa n'ubwatsi ruisi hamwe n'ikirere ciza hejuru.

Ishure ritoya ry'abana bakiri bato risize irangi risa n'umuhondo, ikaba isakaje n'amabati ifise n'amadirisha ariko utwuma, hanze hakaba hari ikibuga kinini c'umusenyi gitewemwo igiti kinini.

Abanyeshure bato, bambaye umwambaro w'ishure; hejuru usa n'ubururu, hasi usa n'umugina; bari mw'ishure, irimwo udutebe duto duto, tw'imbaho, dusa n'umugina, n'ik'ibaho cirabura; iryo shuri, rikaba ryubakishijwe, amatafari.

Ishure ritorito ryo mu Kayanza ririmwo abanyeshure benshi batandukanyi bambaye impuzi zitandukanye harimwo izisa n'ubururu zisa n'umugina izera hamwe n'izindi .Iryo shuri ikabagubakisije amatafari risakajwe n'amabati tukura.

Ishure ritoya ryubakishijw' amatafari n'amadirisha afis'ibara ry' ugwatsi rubisi isakajw' amabati ikaba yigamw'abana bato bariko barakina bambaye impuzu zifis' amabar'atandukanye harimwo iz'ubururu niz'umugina

Ishure rininiya cane, risize ibara ryera, risakaje n'amabati hejuru atukura, ikaba ikikujwe n'ikibuga kinini hanze gifise ibivu bisa n'umugina hamwe n'ikibuga c'umupira.

Ishure ritoya ry'igamwa abana bakiri bato bambara impuzu zisa n'umugina bamwe bakaba bahagaze ahantu iruhande y'umurima hakikujwe n'ibiti byinshi hamwe n'ubwatsi bufise ibara jy'ubwatsi rubisi.

Abantu benshi, batandukanye, bamwe bahagararanye, abandi bariko baratambuka, bari hanze y'isengero, nini cane, yubakishijwe amatafari ahiye, asa n'umugina, ikaba isajwe n'amabati hejuru.

Ubwoko bw'igikoresho ci mashini bakoresha mu guharura ibiharuro bitandukanye ugerageje guteranya canke gukuramo bikagufasha kuronka ico wari wipfuza.

Abanyeshure benshi cane bavuye kw'ishure, bakaba bambaye impuzu zifise ibara ry'umugina, bamwe bariko baratambuka, abandi bariko barakina, bariko baraca mw'ibarababara ry'ivu, iruhande hariyo ibiti bicamwo umuyagankuba.

Ishure ryisumbuye ririmwo abanyeshure benshi batandukanye, bambay' impuzu zifis' ibara ry'ubururu hamwe n'izirabura imbere kukibaho hakaba hari umwarimu ariko arabigisha

Ishure, ryo mu Ngagara, basohoye intebe hanze, nyinshi, kugira bazitondeke neza, hama bazikore, baraba izapfuye; zikaba, zubakishijwe mu mbaho; iruhande y'aho hakaba, hari imodoka zihahagaze.

Ubwoko bw'amakaramu menshi cane yo gucapa afise amabara atandukanye harimwo ayatukura ayasa n'umuhondo n'ayandi ateretse ku meza y'imbaho afise ibara ry'umugina.

Ishure ritoya ririmwo intebe zubakishijwe ibiti zikaba ziteyemwo zidatonze neza kumurongo ikab'ifise amadirisha yuguruye ikaba yubakishijwe n'amatafari ahiye afis'ibara ry'umugina .

Umwana mutoya, ariko aracapa ibintu bitandukanye mu ndome afise ikaramu mu ntoke isa n'ubururu kabarikacapira ku gipapuro cera giteretse ku meza y'imbaho.

Ishure ritoya ry'iBujumbura ririmwo abana bambaye impuzu zitandukanye hariy'abambaye impuzu zisa n'umugina hamwe n'abambaye izera n'izubururu, umwe akab'ariko amanura idarapo ry'igihugu c'Uburundi bariko barakina abandi.

Akazu ka sugumwe k'abahungu bakoresha iyo bagiye gusoba kakaba kubatswe n'amatafari hasize isima kabasize n'irangi ryera hejuru hakaba hasa nabi.

Umugabo yambaye ishati y'ubururu n'i pantaro yirabura yicaye ahantu hari ibitabo vyinshi cane rwose biteretseku meza bimwe bifise bara ry'ubururu ibindi ritukura n'ayandi atandukanye irontande yaho akabariba icapobo bitandukanye.

Ishure rinini yo cane ry'umuyaga yubakishijwe amatafari yahiye afsibara ry'umugina kabisizwe n'irange gera ikikujwe n'ikibuga kinini hanze giparitswemwo imodoka ifisibara gera.

Igipapuro kiriko amatariki gifasha guharura amatariki ukamenya itariki tugeze ko giteretse ku meza iriki gitambara cirabura hamwe n'amakaye menshi n'udupapuro dutandukanye.

Ishure ritoya, ririmwo intebe, zitandukanye, zubakishijwe mu mbaho, hamwe n'amadirisha, yuguruye; yubakishije amatafari ahiye, asa n'umugina, haciwemwo n'imirongo, ifise ibara ry'umuhondo.

Ishure ritoya cane, ryubakishije amatafari ahiye, asa n'umugina, hamwe n'imirongo iciyemwo, ifise ibara ryera; ikaba ikikujwe n'ibiti vyinshi iruhande, bitandukanye, hamwe n'ibombo, bavomeramwo amazi.

Ishure rininiya cane yubakishijwe amatafari menshi ahiye afise ibara ry'umugina ikaba ishizwe n'utwuma iruhande dufise ibara ritukura ikikujwe n'ibibuga vyinshi biteyemwo ibiti bitandukanye.

Ishure rito rito, ryo mu Kayanza; bariko bariga igifaransa, ku kibaho, gisize ibara ryirabura; hakaba handitseko, n'ibintu vyinshi, bakoresheje ingwa yera, iryo shure, rifise amatafara ahiye.

Ishure ritorito irimwo intebe zubakishishwe imbaho zikaba ziri ahantu hasi zibaragera hasi hari utubaho, izo ntebe zikaba ziteretsweko amakaye afise amabara atandukanye.

Ishure rito rito ryo ku Musaga yubakishijwe amatafari ahiye isize n'isima hanze, ikaba ifise n'amadirisha y'ibara ry'ubururu isakaje amabati hejuru iryo ishure rikaba rikikujwe n'ikibuga hanze gitewe mu twatsi twinshi hamwe n'ibigori.

Ishure rinini cane ry'i Ngozi ryubakishijwe amatafari menshi ahiye, isakajwe n'amabati hejuru, ikaba ifise ikibuga hanze kinini rwose gitewemwo utwatsi dukeya ahandi hari ibivu.

Umwana mutoya, w'umuhungu, yambaye agapira kera, ari mw'ishure, ahagaze imbere, ku kibaho, ariko arakora ibiharuro bitandukanye; bimwe ariko arabiteranya, ibindi navyo, ariko ararondera igisubizo.

Ishure ritoya ryo kumusaga banditseko ku kibaho ibintu bitandukanye hariko itariki ry'umunsi, bariko bariga ikirimi c'igifaransa biga ukuntu bakivuga neza.

Abanyeshure bo muri kaminuza bicaye mw'ishure bariko barakiriza mwarimu wabo yababajije ikibazo ari imbere bose bakaba bambaye impuzu zitandukanye harimwo ambaye izera n'izirabura hamwe n'izindi.

Ikibuga kinini cane gose, kirimwo abana b'abakobwa, babiri bicaye, uyundi ahagaze, bakaba bakikujwe n'ibiti, iruhande y'utwatsi dutoduto dusa n'urwatsi rubisi, ikirere kikaba gisa neza.

Ishure rito rito ririmo intebe nyinshi gwose zubatswe mu mbaho hamwe n'utwuma zikaba zitondetse neza ku murongo iyo shuri ikaba isizwe irangi ryera imbere hari amakaye y'abana.

Abanyeshuri benshi bo mu mashuri yisumbuye bambaye umwambaro w'ishure gusa n'uwera hamwe n'ubururu bicaye indani mu nzu nini bicaye ku ntebe zubakishijwe imbaho n'utwuma imbere hakaba hari abantu bariko barabigisha.

Ishure rinini cane ryo mu Bwiza ririmwo intebe nyinshi zubakishijwe imbaho n'ivyuma, imbere hakaba hari ikibaho, hariho n'idarapo ryo muri amerika hamwe n'agatebe umwarimu yicarako.

Abanyeshure, benshi cane, bo mw'ishure ryisumbuye, bambaye imyambaro isanzwe, batonze ku murongo, mu buryo bw'umuziringi; hagati hari umwarimu, ariko arababwira, impanuro zitandukanye.

Umunyeshure yiga muri kaminuza nkuru y'uburundi ari mw'ishure ariko arandika ku gatebe kiwe yandikira ku gipapuro akoresheje ikaramu ifise ibara ry'ubururu imbere yiwe hakaba arayandi makaramu afise amabara atandukanye.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari ahiye aturiye, n'amadirisha y'utwuma asa n'ubururu, ikaba isakajwe n'amabati hejuru, ikaba ikikujwe hejuru n'ibiti vyinshi hanze, n'utwatsi dusa n'urwatsi rubisi.

Ishure rinini cane ry'i matana yubakishijwe amatafari ahiye aturiye asa n'umugina ikabiciwe mw'imirongo yera hejuru hari amabati ryo shuri rikarikikujwe n'ivyatsi binshi hanze.

Ikigo c'ishure kinini cane icubakishe amatafari yahiye n'amabati hejuru ikaba gifise ikibuga kinini hanze kirimwo idarapo y'igihugu cu Burundi ico kibuga kikaba kirimwo ivu ryinshi.

Ishure ritoya ririmwo intebe nyinshi nutumeza yubakishije ivyuma nimbaho hejuru iryoshure rikaba ririmwo amadirisha hamwe risize nirangi ryera nisima hasi.

Impuzu zitandukanye, harimwo ipantaro, n'umupira w'imbeho, hamwe n'ibirato hasi, bakinisha umupira w'amaguru; izo mpuzu, zikaba zifise amabara atandukanye, harimwo ay'ubururu, ayirabura, hamwe n'ayera.

Ishure rinini cane rwose ry'i bururi ryubakishijwe amatafarahiye risakajwe n'amabati hejuru hamwe yera hamwe n'ayatukura kabaiciwemwo n'imirongo ifisi ibaragera ryoshireka rikikijwe n'utwatsi twinshi ranze dufisi baragwwa watsi rubisa.

Ikibuga kinini cane bakinirako umupira w'amaboko, kikaba gikikujwe n'ishure iruhande nini cane yubakishijwe amatafari iciweko n'imirongo yera isakajwe n'amabati, iruhande hakaba hari imodoka nyinshi.

Abantu batandukanye bagiye mu nama hariyo abicaye bariko bararorera hamwe n'abandi bari mbere bariko baravuga ku bijanye n'iyo nama bakabambaye impuzu zitandukanye harimwo abambaye zera izirabura n'ibindi bitandukanye.

Ishure rininiya cane ryubakishijw' amatafar’ ahiye risa n'umugina n'amadirish'asa n'ubururu isakaj'amabati , ikab'ikikujwe n'ivyatsi vyinshi hanze, iruhande har'abanyeshure bariko barakina bambay'impuzu zitandukanye.

Amashuri menshi yisumbuye iyubakishida matafar ahiye hafise ibara ry'umugina akaba aciwe ko n'imirongo yera n'amadirisha fisibara ry'ubururu iruhande yabo hakaba haruta uvu dika ikujwe n'amacupa cupa.

Ishure ritoya ririmwo ikibaho kinini cane gifise ibara ryirabura hakaba harimwo n'intebe zito zito n'amadirisha ikaba isize ibara ryera indani hamwe n'isima hasi.

Abanyeshure bakiri bato cyane bariko barataha bambaye impuzu zifitse ama baratandukanye, harimwo iz'ubururu, izera, bamwe bicaye, abandi bariko baratambuka, ahantu hari vyatsi.

Ishure rininiya cane, rirerere gose, ryubakishijwe amatafari ahiye, afis' ibara ry'umugina ikabiciweh' iruhande imirongo isiz 'ibara ry'umuhondo iyo shure rikaba rikikuje n'ikibuga iruhande kinini cane giteye mw ibiti

Ishure rininiya cane ryitiriwe Misheri mweranda ryubakishijwe amatafari ahiye aturiye, isakajwe n'amabati hejuru, ikaba ikikujwe n'ikibuga kinini hanze c'ivu, kirimwo idarapo ry'igihugu c'Uburundi.

Abanyeshure bakiri bato gose, bicaye mw'Ishure irimwo intebe nyinshi, n'imeza, zubatswe mu mbaho ,no mu vyuma ,bariko barandika ku bipapuro ,abandi bariko barakurikira imbere.

Ishure ritoya ryononekaye gose hasi, isima yaratanguye kujamwo ibinogo vyinshi, ikaba iteretswemwo intebe z'imbaho, iryo shure rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye afise ibara ry'umugina.

Amadirisha yamenaguritse, yubakishijwe n'ivyuma, bifise ibara ryera, ikaba iri ku nzu yubakishijwe amatafari ahiye, afise ibara ry'umugina.

Abana b'abakobwa bakiri bato bari hanze, umwe ahagaze babiri bicaye, bakaba bambaye impuzu z'ishure harimwo izera n'izitukura, hakaba hakikijwe n'ibiti iruhande bisa n'urwatsi rubisi.

Abanyeshure benshi batandukanyi bambaye impuzu zisa n'ubururu bamwe bicaye mu ntebe abandi bari imbere bafise ibipapuro binini mu ntoke vyera hakaba ari umwarimu wabo ari imbere yabo, ariko babwira ivyo gukora.

Ishure ryiza ryo mwi Rohero ibubakishijwa matafari ahiye afise ibara ry'umugina ikaba ari nini rwose cane isakajwe n'amabati iruhande yaho hari abantu benshi bariko baratambuka hamwe n'imodoka yahagaze.

Ishure rininiya cane ry'ingozi bitiriye Mweranda Bosco isize ibara ry'ubururu sakajwe n'amabati hejuru ifise amadirisha menshi ikaba ikikujwe n'ibibuga bibiri bitandukanye vy'umukino w'amaboko abanyeshure bakimiramwo.

Ahantu hanini cane, hari ivyatsi vyinshi rwose, hateye n'ibiti, hicayemwo n'abantu bambaye impuzu zitandukanye, harimwo izera n'izirabura; hejuru mu kirere, kikaba gisa neza, gifise ibara ryera n'iry'ubururu.

Ishure rininiya cane ryi Bujumbura, ryubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ikikujwe n'ikibuga hanze kirimwo ivu ryinshi, kirimwo idarapo ry'Igihugu cu Burundi, iryo shure rikaba rikikujwe n'uruzu rurerure rwose, hanze bakiriko barubaka.

Ishure rito rito ririmwo intebe nyinshi n'imeza bifise ibara ry'umugina iryo shure rikaba risizwe ibara gera indani hakaba arimwe ikibaho bigira ko hamwe n'utuntu hejuru dutanga umuyaga.

Inzu nini cane rwose yubakishijwe amatafari ahiye afise ibara ry'umugina ikaba icafyeko imirongo ifise ibara ryera isakajwe n'amati hejuru ikaba ifise ikirere ciza gifise ibara ry'ubururu.

Abakozi benshi, batandukanye, bambaye inkofero mu mutwe, z'akazi, zifise ibara ryera, hamwe n'amashati afise ibara ry'urwatsi rubisi, hamwe n'ayatukura; bariko baramanuka, baja mu kazi.

Abana bakiri bato bato bariko bariga ukuntu bakora umuyaga nkuba bakorera ku tuntu tw'udutsinga duto duto dufise bararitukura hakaba arimwo wicaye arikararaba n'abandi babire riko barakora.

Agakoresho gato gato bakoresha mu gupima ibiro vy'ikintu gafise utwuma duto duto kaba gafise ibara ryirabura ni ryera hakaba ari ko n'akantu gatukura hejuru gateretse ku meza y'ikibaho.

Ibintu binini binini batamwo imyanda bahijije gukoresha iyo myanda ikabishobora gusubiramwo bakasura akayikoresha jo gintu kikabifise amabara atandukanyi harimwo igitukura c'ubururu n'ic'umuhondo.

Utuzu twasugumwe two mw'ishure rito ry'i Makamba dufise imiryango isa niyera. Tukaba twubakishijwe amabuye manini manini, dukikujwe n'ivyumi ruhande biriko amabati.

Ahantu hanini cane hatewe utwatsi twinshi rwose tukikujwe n'ibiti vy'amashugwe bisa n'urwatsi rubisi bikase neza, hamwe n'inzu ndende zifse ibara ryera, n'ibiti bindi vyinshi birebire.

Umunyeshure yigaye bijanye n'umwuga, ariko arakora akoresheje ivyuma bitandukanye bifise amabara tukura umunyeshure akaba yambaye isarubeti sa n'umururu n'agapfukamunwa mu mupfuku.

Abantu batatu bambaye ibirato bitandukanye harimwo wambaye ikirato gifisi baragirabura rivanze ni ryera uwambaye ikirato cera isamarase y'umuhondo n'uwambaye kirato cirabura ariko baramanuka hasi.

Abana benshi cane bamwe bafise ubumuga n'abandi bakomeye baba mubabikira bariko bariziriza umusi wabo mukuru baryohewe rwose hakaba arimwo abakuze n'abakiri bato.

Abanyeshure benshi batandukanye biga ibijanye n'umwuga wo gukoresha inyabwonko bari mu ishure bambaye amasarubeti afise ibara ry'ubururu, imbere hakaba arumwigisha ariko arabigisha.

Ishure rininiya cane ririmwo intebe nyinshi gose zubatswe mu vyuma no mumbahu bisa n'umugina ivyuma bikaba vyirabura hicayemo abantu bake rwose bariko bararorera imbere.

Inzu ifise ibara ryera n'imiryango yirabura hamwe n'itara rirerire imbere, ikoregwamwo ibintu bitandukanye harimwo kugurisha ibintu vyo gufungura ,amata n'ibindi.

Ishure rya kaminuza, rifise ikoranabuhanga ritandukanye, hariho imashini ishira ibintu imbere bivuye, kugira babibone bavyige neza, hamwe n'ikibaho cera canditseko n'ingwa zirabura.

Ibiti vyinshi cane bifise ibara ry'ugwatsi rubisi, n'amababi manini manini, bikikujwe n'inzu nini, yubakishijwe amatafari ahiye aturiye, isakajwe n'amabati hejuru.

Ahantu hanini cane gwose hari ibarabara ikabikikujwe n'ibiti vyinshi birebire rwose bifise amashami menshi n'amababe menshi asa n'ubwatsi rubisi bikabikikujwe n'ivyuma iruhande bitukura.

Inzu nini cane ndende ifise ibara ryera hamwe n'amadirisha menshi rose atandukanye Ikabifise n'imiryango myinshi, i ruhande yaho haparitse imodoka zitandukanye, n'ikibuga kinini kirimwo tubuye twinshi.

Abantu benshi batandukanye bicaye mw'ishure rinini cane rya kaminuza bambaye ubufuka munwa harimw'abafise ubusa n'ubururu n'abandi bafise ubwirabura bakaba bambay'impuzu zitandukanye bariko barakurikir'imbere.

Ahantu hanini kwa muganga havurirwe abantu benshi batandukanye ikaba yubase n'inzu zifise ibara ryera hakaba akikujwe n'inzu y'indi iruhande itarahera bakiriko barubaka n'ivyatsi vyinshi.

Ikibuga kinini cane gitewe mu twatsi twinshi wose dufisi barag ugwatsi rubisi kabikikujwe n'ibiti byinshi cyane ku ruhande hamwe n'inzu yubakishijwe amatafarahiye isakajwe n'amabati harimo n'ibiti vy'ivyuma.

Ikibaho kinini cane co mw'ishure ryo mu Kayanza, gifise ibara ry'urwatsi rubisi kikaba gicafyeko ibintu bitandukanye bisigishijwe irangi ryera, hasi hariho ubucafu bw'izo ngwa bacapishije.

Mw'ishure rya kaminuza nk'uru y'ibujumbura yirimwo abanyeshure benshi batandukanye bamwe bariko baragenda kwiga abandi bahagaze bariko barasama akayaga iryo shure rikabaryubakishije amatafar ahiye risize n'ibaragera.

Abantu benshi bakor'ubushakashatsi butandukanye , bambaye amataburiya yera, n'udufuka munwa dufis'amabara y'ubururu, bamwe bicaye abandi bahagaze bariko baraganira kubintu bitandukanye

Ikibuga kinini cane gitewemwo ibyatsi byinshi gose n'amashugwe menshi afise ibara y'urwatsi rubishi ikaba gikikujwe n'inzu nyinshi zitandukanye zimwe zisiz amabara yera izindi zisiza yandi mabara zisakashis yomabati ikaba ikikijwe n'ibiti byinshi ku ruhande.

Abana batoya babahungu bambay'amasarubeti afis'ibara ry'ubururu n'indani udupira dufise ibara ry'umuhondo, bakora imodoka bariko bakora ivyuma vy'indani mumodoka bamwe bicaye abandi bahagaze.

abantu benshi abatandukanye bakora ibintu vy'amashusho no gufotora babhagaze mu cyumba kinini kirimwe ibikoresho bitandukanye hari mw ibifotora bivuze indirimbo n'ibindi bariko barakora akazi bamwe bakaba bambaye gufuka munwa mu maso

Abana batoya b'abakobwa bambaye impuzu zitandukanye harimwo wambaye iyisa n'ubururu n'uyundi yambaye izisa n'umutuku, indani bambaye amashati yera bariko barakora akazi gatandukanye ko kubaza imbaho bakoresheje ibikoresho bitandukanye